Ekifaananyi kino ndaba abaana b'essomero bambadde mulimu abawala n'abalenzi, eeh naye okusingira ddala ndaba omulenzi n'omuwala bali ku nnayikondo, omuwala erembese ali mu kunywa mazzi anywera mu ngalo naye tasaniridde, enviiri za kawuke ate omulenzi ye yasaze enviiri era kabumba. Omulenzi ali mu ssaati eya ppinki n'empale eya bbulu ekinu asitamye ate omuwala akutamye bali mu kunywa mazzi ku bbowa.

Abasajja bana nga bali ku kizimbe waggulu ekizimbiddwa ne bbulooka eza nayininayini ennene era nga bali mu kuwanika bbuliti nga bali mu kyuku... mu kukikomerera, awo okumpi waliwo omuti ogwa kiragala. Abantu bano bali mu ngoye ez'enjawulo era ng'omu ataddeko ekikoofiira ku mutwe n'omulala ng'ayambalidde jjampa erimu ebya leedi omulala ali mu tissaati ya bbulu nga n'omulala ali mu tissaati erimu....

Ndaba essundiro ly'amafuta era ng'omukyala omu alabika nga y'agatunda ayimiridde uh waliwo wa omusajja ali ku ppikipiki atadde ekijaketi ekya ppinki mu maaso ku mayembe era ng'atudde ku ppiki ayambadde jjampa enjeru kirabika nga ava kunywa mafuta waliwo n'omukyala omulala eyeesibye akatambaala akeeru ku mutwe ne bbulawuzi eya bbulu ne sikaati eya bbulaaka ndabamu n'obutebe bubiri aka gguliini n'aka bbulu waliwo n'emmotoka eri mu kkala eya bbulaaka.

Uh ekifaananyi kino kirimu ebbookizi z'ennyaanya bbiri era ng'ebbookisi zino nkaddekadde ebbookisi zijjuddemu ennyaanya ezaagejja ate ne ziwola bulungi ennyaanya zino nnyirivu bulungi era nga zitobesetobese ezimu zengedde bulungi nnyo n'endala nga zikyali ntoototomu akatinitini.

Nga bwe ntunula mu kifaananyi kino eeh ndabamu omukyala ayokya gonja era mulimu aggyiiridde ddala mmulaba ate waliwo omukyala omulala ali mu kugula gonja wuuyo nga bamumuwadde ali mu kusasula nsimbi bamuddiza bbaalansi waliwo n'omusajja omulala gwe nnengera eri ataddeko enkoofiira nnengerayo mpozzi n'emmotoka mu background naye nga w'ayokera waliwo ne umbrella mw'atuula ndowooza olw'engeri y'akasana oba n'enkuba.

Aah eno mbuzi erina amayembe abiri erina kkala bbiri eya bbulaaka erimu ekiba ekya bbulaaka n'ekiba ekyeru era nsibe ku muguwa embuzi nkazi eri mu kulya muddo.

Kano katale ak'omulembe era akazimbiddwa obulungi ne kayooyootebwa bulungi, katale akatundira wamu ebintu ebirime oba akatale ak'ebirime, kalimu eby'okulya eby'enjawulo eby'ekizingu omuli eccabages, omuli green papers oba kamulali omuli ennyaanya obutungulu, mulimu okra, mulimu carrots n'ebyokulya ebirala bingi nnnyo.

Zino mbuzi eziri mu bika oba kkala ez'enjawulo era nga mulimu eza bbulaaka yenna nga mulimu bbulaaka yatobeseemu ebiba ebyeru n'endala ezirimu ebiba ebya brown n'ebyeru n'eza brown zonna. Kuliko embuzi ensu nnume n'enkazi era n'embuzi ento n'enkulu zirabika nga zidduka nga zitunudde eno gye zijja mu maaso.

Aah amaato ag'enjawulo ag'ebika eby'enjawulo nga gali ku lukalu wamabbali emabbali gaayo nga waliyo ebizimbe ebya kalina aah ate nga n'eri mu background waliyo ensozi ez'amaanyi eeh kirabika nga ekizinga naye nga amaato gali wabbali mm wa w'ebizimbe ku lukalu nga mu background waliyo ensozi ez'amaanyi.

Mu kifaananyi kino ndabamu omwana omuwala ayambadde akateeteeyi, hee ali mu kuzannya ng'avuga ekipiira kye. Ali mu kuvuga kipiira, kirabika nga ali waka. Hee, mmulaba nga ali mu muddo, waliwo omuddo naye nga mutoototo. Omwana ali mu kuzannya, avuga kipiira.

Ekifaananyi kino kiraga ekizimbe oba ebizimbe naye nga byazimbibwa kumukumu biri bisatu bya mabaati mamyufu naye nga galaga gakuzeemu nga byasiigibwako langi emmyu ya yellow; waliwo n'emmyufu era nga mu kkompaawundi yaabyo byetooloddwa emiti n'ebimuli eby'enjawulo ebisimbiddwa; eeh naye liri nga ssomero enzimba.

Mu kifaananyi kino eh ndabamu nno ssente eza wano we nnyini mu ggwanga lyatu Uganda, ndabako akapapula ak'olukumi, ak'enkumi ebbiri, ak'omutwalo, n'ak'omutwalo n'ak'emitwalo etaano, ak'omutwalo kali mu kkala eya kakobe, ak'ettaano mu kkala eya yellow, ak'enkumi ebbiri mu kkala eya bbulu, n'ak'olukumi kali mu kkala eza yellow yellow ne kikuusikuusi eh.

Abaana basatu balabwako nga beekutte, ababiri abasooka nga beekutte wabula nga balabika nga ba mukwano era nga basanyufu nnyo. Omu ku bbo akutte omupiira ogw'omuzannyo ogumu oguzannyibwa wano mu ggwanga. Abaana bano bambadde ennyambala ey'enjawulo, omu ng'ali mu tisshati eringa essweeta nga ya mikono miwanvu n'omulala ng'ali mu kiteteeyi ekya kakobe ate nga n'abali emabega ali mu ssweta eya bbulu ng'erimu obweru ku kito.

Mm ekifaananyi kino kiraga nga waliwo kaabuyonjo naye erabika nga nkadde era nga tekyakozesebwa mmaaso gaayo waliwo n'ekirabika nga kinaabiro kyokka nga we wasuulibwa ne kasasiro omungi ennyo era alaga nga kifo kikadde nnyo tekikyakozesebwa.

Ekifaananyi kino kiraga ey'omuntu agasse emikono ebiri era nga giriko obwoya ali mu kunaaba mu ngalo ali mu kubaaba mu ngalo era nga amazzi gava mu ttaapu ne gamuyiikako era nga galimu ne ssabbuuni kubanga ebyovu birabika mm.

Kino nno kiyumba ekyazimbibwa n'amabaati, kyakubwako amabaati okukyetooloola mu mabbali ne waggulu ne kiserekebwa n'amabaati. Kirina omulyango gwa luggi lwa bibaawo, nga mu maaso gaakyo waliwo ebitooke, waliwo ebitooke era nga biriko n'amatooke.

Ndaba abasajja, ee abasajja bali bataano, naye bali ku faamu y'ente. Bali ku ffaamu y'ente, ndabawo wano ze bagoba ndowooza zibadde zitolose mu ffaamu, bazikwata bali mu kuzizzaayo naye omusajja omu ali mu ssaati njeru, omulala ali mu ssweta mmyufu, waliwo ne be nnengera eri mu ffaamu. Eehh.

Nze bwe ndaba mu kifaananyi kino mulimu emmotoka, ezimu ziva eno, endala zidda eri gye zi... ezimu gye ziva, endala gye zidda. Waliwo akayisiŋŋanyo, waliwo engeri ya jjaamu naye nga si mungi nnyo, eeh mulimu piki n'emmotoka ez'ebika eby'enjawulo n'abeebigere nga batambula. Eeh naye ekibuga waliwo emiti, eeh kwe ggamba kyategekebwa bulungi, ekkubo lyategekebwa bulungi, eeh.

Bwe ntunula ndaba omuvubuka ayambadde T-shirt ayina n'omudaali mu bulago ali ku kompyuta oba giyite laputoopu, ali bbize ayina by'ali mu kunyiga naye nga ali waka ali munda mu kizimbe, eh ndaba ayina n'essimu ku mmeeza eh ali bbize ayina by'ali mu kunyiga ku laputoopu.

Kino kibuga era nga waliwo amasaŋŋanzira oba giyite junction mu lulimi Olungereza eyawulamu amakubo ag'enjawulo era emmotoka zirabibwako ezimu nga ziva ku sayidi endala n'endala nga ziva ku ndala era ng'amasaŋŋanzira gano mayooyoote bulungi gasimbiddwamu ebimuli n'emiti, mulimu n'obupande obw'enjawulo. Waggulu waago waliwo waya ez'amasannyalaze eziyitayo n'emmotoka sayidi eno nga zipaakingiddwa awali ppaakingi, walaga nti waliwo akafo akasanyukirwamu n'omukuumi waali.

Abasajja basatu nga bali ku lyato mu mazzi nga bali mu kutambula basaabala era nga bakutte enkasi zaabwe ezikozesebwa ku kutambula ku mazzi mu lyato. N'akasana kalabika nga kaaka kuba ebisiikirize byabwe birabika wakati mu mazzi.

Aa lino ezzike nga litudde bulungi ku muti era nga lyekutte ku ttabi ly'omuti ogwo kwe litudde nga liri mu kutunula obuuyi buno nga lyetegereza nnyo bwe lyasaamiriridde nga lirabika nga liriko bye liri mu kwewuunya wakati mu kibira.

Nno waliwo ekiyumba ekyazimbibwa n'embaawo era nga kikomereddwako n'amabaati waggulu nga kyazimbibwa wansi w'omuti era nga ne ku muti kuliko waya evaako ng'egenda ku muti omulala era nga waya erabiddwako ng'eyanikibbwako engoye ez'abaana abato era nga weetooloddwa emiti n'ebimuli ebya green.

Uh ekifaananyi kino kiraga abantu nga bali ku nnyanja naye ng'efuukuuse era buli omu ng'alina enkasi naye nga bambadde bulungi life jacket zaabwe ne ku mutwe nga bataddeko ebikoofiira byakwo naye ng'ennyanja efuukuuse.